Yadda jama'a ke ɗaukar martani lokacin wata cuta outbreak. Lokacin da wata cuta ta ɓarke a cikin al'umma kamar Corona COVID-19 Ebola, ko Cholera, mutane suna ɗaukan martani ta hanyoyi daban-daban. Wannan martani yana iya taimakawa rage yaɗuwar cuta ko kuma ya ƙara ta. Na'o'in martani, tsammani da tsaro, mutane kan firgita su fara siyan kayan magunguna ko kayan abinci da yawa wasu kuma kan fi wasu kuma kan ƙi fita, ko barin gidansu, saboda tsaro. Yin biyayya ga umarnin lafiya wasu kan riƙa bin shawarar likitoci kamar sanya tukun takunkumin fuska, tsabtace hannu, da nisantar tsaro. Yaɗuwar jita-jita, rashin ingantattun bayani yana iya sa mutane su yarda da labaran ƙarya, wanda zai iya haifar da rikici ko rashin bin dokar lafiya. Ƙarfafa juna da taimako, wasu lokuta al'umma kan haɗa kai wajen taimakawa juna kamar raba kayan kariya, taimakawa marasa lafiya, da goyon bayan ma'aikatan lafiya. Me ya kamata ayi karɓar bayani daga hukumomin lafiya NCDC. Kada a yarda, aji ita-jita ko bayanan da basu da tushe. Bin ka'idodin kariya daga cuta yin amfani da takunkumi, tsabtace hannu, da gujewa, taruwar jama'a haɗa kai da gwamnati da ma'aikatar lafiya taimakawa wajen yaɗa sahihan bayanai da bin umarni, martani jama'a kan taimaka matuƙa wajen daƙile yaɗuwar cuta ko ƙarata.

Tsabtar muhalli na nufin matakan da ake ɗauka domin kare ;lafoiyar jama'a a hanyar tabbatar da tsabta a wurare da mutane ike iya rayuwa da mu'amulla, kamar gidajen kasuwanni, makarantu, asibitoci da wuraren jama'a. Muhimmancin tsabtar muhalli, kare yaɗuwar cututtuka, Tsabta yana rage yaɗuwar cututtuka kamar kwalera, Typhoid, Malaria da Covid-19. Taimakawa lafiyar jama'a a muhalli, mai tsabta yana ƙarfafa rage mace-mace, da kuma ƙara, natsuwa da jin daɗin rayuwa. kare rayuwa da abinci da datti idan akwai shara ko bola a ko'ina ruwa da abinci na iya ɗaukar ƙwayoyin cuta. Matakan Tsabtan muhalli. Zubar da shara yadda ya kamata, a dinga zubar da shara a wurare da aka tanada ba a ka'ido, ba'a ba a ko'ina ba. Ruwa mai Tsabta, a tabbatar shan ruwa mai tsabta kuma tsabtacce ruwa da ake amfani da shi. Gidajen ban ɗaki masu tsabta, A samu gidajen banɗaki masu tsabta da ku a ko'ina domin guje yin bahaya a fili. ilimantarwa da jama'a ana buƙatar ana buƙatar wayar da kan jama'a akan muhimmancin tsabta ta hanyar karatu, magana, ko sadarwa. Tsabtar muhalli, na da matuƙar muhimmanci wajen kare lafiyar al'umma, hanya, mafi sauƙi itace haɗin kan jama'a, da gwamnati, wajen tabbatar da tsabta a kowanne wuri Tsabta, garkuwa ta farko da ke hana yaɗuwar cuta, wannan shine mataki, mafi sauƙi wanda mutane za su yi amfani da shi wajen tsabtace muhallinsu da kuma gujewa dukan aukuwan wata cuta a cikin al'umma da mutane baki ahh

ingancin kula da lafiya yana nufin yadda ake ba marasa lafiya kulawa ta gari wadda ke taimaka musu samun sauki ba tare da ƙara musu bata illa ba wannan ya haɗa da yadda likitoci nurse nurse da sauran ma'aikatan lafiya ke gudanar da aikin su a yadda kayan aiki da wuraren suke abubuwan da da ke nuna inganci kula da lafiya gaggawa da daidaito ana buƙatar a dinga ba marasa lafiya kulawa cikin lokaci da kuma dai dai da matsalar su aminci da tsabta wuraren jinya su zamo ma masu tsabta kuma a guji duk wani abu da zai iya ƙarawa mara lafiya matsala tattaunawa damu da mu mutunta mara lafiya wa ya zata lafiya surinƙa saurar marasa lafiya fiya da mutunta su da kuma bayyana musu bayanai da sauki samun kayan aiki da magunguna dole ne a samu izar su tayin aiki da magunguna masu inganci sani da karewar ma'aikata ma'aikatar lafiya su kasance da ilimi da horo mai kyau akan aiki da sukeyi me zai inganta kulawa mai inganci horas da ma'aikatar lafiya samar da isasshen kayan aiki da magunguna kyautata gine ginen asibiti da cibiyoyin lafiya sa ido da duba aiyukan da ke da akeyi domin ganin an kiyaye ƙa'ida uhm kungani ingancin kulawa yana da matuƙar muhimmanci wajen samun lafiya mai dorewa idan aka samu haɗin kai tsakanin gwamnati da ma'aikatar lafiya da jama'a za'a samu ingantacciyar kulawa da rage mace mace yaɗuwar cututtuka wannan shine matakai masu muhimmanci da yakamata a ɗauka wajen ƙarfafa lafiya a duniyar cikin community namu da duniyar ma

gano alamumin lafiyar zuciya mental health and disorder matsalolin lafiyar kwakwalwa da zuciya suna shafar tunani ji da halayen mutum gano wadannan matsalolin da wuri yana taimakawa wajen samun taimako kafin su tsananta manyan alamomi dake nuna matsala a lafiyar kwakwalwa canjin halaiya mutum na iya zama mai jin haushi da sauri kuma ya zama shuru ko ha kaɗai ci fiye da yadda aka saba ƙarancin bacci ko yawan bacci rashin iyayin bacci ko yin bacci fiye da kima yana iya nuna matsala rashin sha'awar abubuwan da mutum ke so a da mutum na iya daina jindaɗin abubuwan da yake so musa ran jiki a da ƙarancin kuzari da gajiya yana iya jin nauyi a jiki na zuciya koda baiyi aiki mai wahala ba rashin mayar da hankali wahalar yanke shawara mantuwa da rashin fahim fahimta cikin sauƙi tunanin cutar da kai ko rayuwa batada amfani wannan abu da wannan na buƙatar taimakon gaggawa daga likita ko ƙwararre me ya kamata ayi idan an lura da waɗannan alamomi a nemi taimako daga ƙwararrun ma'aikatar lafiya ayi ma ayi magana da abokai ko iyalai masu fahimta a guji yin hukunci da kanka samun taimako ba rauni bane gano matsaloli lafiya zuciya daga yana taimaka wajen samun sauki da kaucewa da rikici yana da muhimmanci kula da jikin mu ko zuciyar mu domin samun cikakkiyar lafiya lafiyar kwakwalwa shine lafiyar mafi muhimmanci a jikin mutum idan mutum ya kasance bayida hankali to duk wasu abubuwa nashi kaman sun gurɓace ne saboda haka dole mu kula da lafiyar mu lafiyar a wayannan lafiyar majiɓuntan mu da al'umma baki ɗaya

gurɓacewar muhalli kamar iska zuwa ko ƙasa na iya janyo cututtuka da matsaloli ga lafiya ɗan adam waɗan da ke fi haɗari sun haɗa da yara tsofaffi da masu raunin jiki illolin gurɓacewar muhalli ga lafiya ciwon illar hunhu da numfashi hayaƙin mota da masana'antu na iya haddasa asma tare tari mai tsanani da ma da matsananciyar numfashi cututtuka ciki cike da haƙarƙari shan ruwa ko cin abinci dake ɗauke da gurɓatattun sinadarai na iya haddasa gudana gudawa cututtuka kamar typhoid illar fata da hanyoyi san ko kul hulda a sinadarai masu gubar da haddasa gyanbon fata ko matsalolin jinyoyi hanyoyin rage gurɓacewar da ƙara la da ƙara lafiya guji ƙona shara a waje hayaƙi daga sharar gida yana gurɓata iska aji son amfani da hanyar sake sarrafa shara recycling shan ruwa mai tsabta tace ko dafa ruwa kafin sha yana rage kamuwa da cututtuka suka itatuwa da rage amfani hanya hayaƙin mota itatuwa na tace na tace iska kuma rage hayaƙi yana taimakawa wajen ƙare muhalli wayar da kan jama'a ilmantar da mutane kan hadurar gurɓacewa na hanyoyin kariya yana da matuƙar amfani? rage gurɓacewar muhalli yana da matuƙar muhimmanci wajen kare lafiyar jama'a haɗin kai tsa tsa tsakanin gwamnati al'umma ma'aikatar lafiya na da muhimmanci dan cimma wannan buri